Paɣaba min dabba n gbibi taba nuhi yino nyɛla ninkurigu m mali zab'piɛlla ka ye liiga piɛlli paɣa so n za o nyaanga ka pili zipil'buluu so mee gba m be doo ŋɔ nyaanga ŋɔ ka ye liiga buluu ka pili zipiligu sheba tam bɛ zuɣusaa ha.

bari n doya ka bi konɛti bin niŋ o nyeeni zaɣ piɛlli dokta nim ʒɛya ka maandi binyahri niŋda ka kpa noos mask n pili nusuriti zaɣ piɛla ka yɛ neen piɛla bari maa bi zaŋla bini pilo ka so bɛ bi nyaanga ka yɛ liiga ka di ŋmani giriin

Niribi n zaya maa bɛ piɛmi n gili loori ka di wurim di tooni maa mɛɣilimi ka tihi piɛ n giliba ka loori za bi nyaaŋa loori karili bas ka so zaya ka tabi o tɛɛnga ka so jinjam sabinli ka ŋun bo ŋɔ niŋdi cal.